Inzu nziza cane ifise umuryango w'urubaraza rurerure ifise impome zisize irangi ni sa n'umuhongoro hejuru hariko amabati atukura.

abakinyi bariko barakinira ku kibuga ciza kimeze neza giteguye neza abo bakinyi bakaba bambaye bamwe impuzu zitukura abandi impuzu zisa n'urwatsi rubisi

Uruhome runini cane rusize irangi ryera, hirya hariho ikibaho cirabura, hasi hari hasize isima ritukura, impande hariho ibikoresho bakoresha mu gukoropa.

Abantu benshi bari bafise imishatsi, kandi bari bambaye impuzu zo gukora ikarashishi vyaboneka ko bari baruhutse bari bahejeje no gukina umupira w'amaboko.

Inzu ni ni cane ifise uruhome rusize iranga igera ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kurwo ruhome hari ibikoresho bakoresha mu gukoropa amazi bayasohoraha anzi.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi rutotahaye imbere yatwo hariho ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari atoriye mu mfuruka hariyo irangije.

Utuzu twa sugumwe abagabo bajamwo mu gihe bashaka kwihagarika, hirya hariho amabombo baca bakaraba, kugirango ntibandukigwe n'indwara zifatiye kw'isuku rike.

Ishure rinini cane iryo shure rikaba rishashe isima nziza. Iryo shure rikaba ririmwo intebe zitandukanye zisa ntizitukura hamwe n'amashakoshi y'abanyeshuri barikoba riga.

Akazu ka sugumwe kare kare kari gafise imiryango itatu hariho umuntu umwe yaraje kwinjira ariko kaboneka nk'agashaje kandi atasuku rihari.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati mashasha hirya yaryo hariho ibigega bibike amazi bikozwe mw'isima.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dutotaye cane hariho ikibuga abanyeshure bari bahejeje gukina bariko baratwenga cane abandi bari batashe.

Ikibuga kinini cane cagutse carimwo utwatsi duto duto, dusa n'urwatsi, hirya yaco hariho ishure rinini cane, ryari risakajwe amabati y'ubururu.

Ishure rinini cane hasi risize isima ryirabura hariyo n'intebe nyinshi zisize amarangi atukura kandi n'amasakoshi menshi ateretseko.

inzu nini cyane ifise impome zibiri hagati hariho akayira karekare gasize irangi ritukura izo mpome na zo zifise amarangi asa n'umuhongoro

Abana benshi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi abo bana bakaba bari ku kibuga kinini cane bakaba bariko bararinonora imitsi.

Ikibuga kinini cane carimwo abanyeshure benshi bamwe bambaye impuzu zisa n'umuhongoro abandi impuzu zisa n'ubururu bariko barakina umupira w'amaboko.

inzu nini cane hirya yayo hariho umuryango urimwo akazu ka sugumwe ka kija mbere hirya yako hariho ibombo baca bakaraba bahejeje kwihagarika

Abana benshi cane bariko barinonora imitsi, abo bana bakaba bari mukabuga keza gafise ubwatsi bwinshi buremvye.

Akazu ka sugumwe ko mu bwoko bwa kijambere kagenewe abantu b'abasore canke b'abagabo aho bakorera mu mwanda mutoya nakazu ka kijambere kariko amabara yera haruguru naho hakaba hari amabara asa n'umuhondo.

Abahungu b'imisore bafise imipira bambaye n'impuzu zisa bari ku kibuga gishashe isima kiriko n'imirongo kugira ngo ntibihende mu gihe bariko barakina.

inzu imeze neza yubakishijwe amatafari aturiye isakajwe n'amabati hamwe n'ivyuma irimwo amabombo bakarabiramo bananyweramo n'amazi

Akayira basigaza mu nzu kugira ngo kaje mu vyumba biri kure; akayira gashobora kuba kanini canke gatoya kakaba kagizwe n'ibihome vyiza cane bisizwe ibara ry'umuhondo vyiza cane, hakaba hariho imbere yaho, idirisha.

Abanyeshure b'abigeme n'abandi bacanze n'abahungu bakaba bariko barakina umupira w'amaboko akaba bambaye neza cane impuzu zo kw'inonura imitsi bamwe bambaye imipira yera abandi bambaye imipira isa n'umuhondo.

Abantu benshi bariko bararorera urukino bambaye impuzu zitandukanye, hamwe n'umuhagarikizi w'urwo rukino barikumwe n'umukinyi ariko bariko bararaba urukino.

Inyubakwa yubakishijwe n'amabuye ama yamatafari ahiye neza akomeye boneka ko ari inyubako ikomeye, kandi izoramba ikaba igisa kaju hejuru n'amabati amwatiye mu bwoko bw'amategura ya kera akabaya hatambikijwe ivyuma bitukura.

Abanyeshuri b'abigeme benshi bacanze n'abahungu bakeya, bakaba bariko barakina umupira w'amaboko bambaye impuzu, bamwe zisa abandi zidasa, hari abambaye iz'ubururu abandi bambaye iz'umuhondo.

Ikibuga ciza cane ca kijambere c'umupira w'amaboko kikaba kiri inyuma y'inyubakwa nziza inyubakwa isakaje n'amabati yera ya kijambere, hakaba inyuma yiyo nyubakwa hari imiduga hari n'ibiti.

abahungu benshi cane barimwo abasore n'abandi bakuze bambaye inyambaro zitandukanye bambaye izera abandi bambaye nizisa n'ubururu bandi bambaye izitukura bakaba bariko bararorera urukino rw'umupira w'amaboko

Abanyeshure harimwo abigeme n'abasore bakaba bari bambaye impuzu zo kwinonura imitsi bari hagati mu kibuga c'umupira w'amaboko imbere yabo hakaba hari hari umumenyerezi yambaye neza cane impuzu zitukura na bo abo banyeshure bonw ikaminuza bakaba bari bambaye impuzu zitandukanye.

Ubwiherero bw'abakobwa busakajwe amabati bukaba busizweko amarangi y'ubururu na yera bukaba bufise n'imiryango y'ugarika.

Inyubakwa nziza cane, yubakishijwe n'amabuye n'amatafari ahiye neza, bikaba bisize n'amabara yera ku miryango. Bikaba bisakajwe n'amategura yo mu bwoko bwa kera, hakaba hari agapapuro kandika yuko ar'akazu kasugumwe k'abagabo.

Ikibanza co kwihagarikamo c'abahungu gikikijwe n'udukaro twiza kandi rikaba risizwe n'irangi ryera.

Abayobozi kugirango bakore bafashe abanyeshure baborohereze gukaraba n'amazi meza acafata yubaka ahantu bazoza barakarabira kugirango bakinge ingwara zifatiye ku mwanda zifatiye kwisuku rike.

Akazu kasugumwe keza cane ko mu bwoko bwa kija mbere kaba gasizwe amabara yera n'amabara y'umuhondo hejuru kaba ariko harakorwa isuku hariyo ibibuni bakoresha mu kwisuganya bibiri n'indi ndobo yabigenewe.

Abanyeshure benshi Cane bambaye impuzu zumupira wamaboko , bahagaze mukibuga Co gukiniramwo umupira wamaboko bafise imipira myinshi mumaboko Hagati mukibuga hasize isima.

Abana benshi cane bariko barakina umupira bari ahantu hafise ikibuga ciza gisizweko amarangi kandi kiriko n'imirongo kugira ntibihende.

Abana bari ku kibuga bagira bakine umupira, bambaye impuzu zisa bose, bakaba bari ku kibuga ciza cane gicafyeko ibintu kugira ngo ntibihende bariko barakina.

Abantu batatu bari imbere y'inzu nziza, ikozwe kijambere. Abo bantu bakaba bambaye impuzu zitandukanye umwe akaba yambaye ikanzu nziza.

Ikibanza kinini cane gisize umusenyi gisize irangi ryera harimwo imboneshakure hakabamwo n'abanyeshure bariko baragira imyimenyerezo ijanye n'ubuganga. Ni ikibanza abanyeshure bakoreramwo ibijanye n'imyimenyerezo yo gupima indwara.

abantu benshi bari mu kibanza kinini cane cari gisize irangi ryera bari bambaye amataburiya n'udufukamunwa ku munwa bari bafise n'ibintu mu ntoke

Ikibanza kinini cane carimwo abantu benshi bambaye impuzu sitandukanye bari bambaye n'udufuka munwa dusa n'ubururu ku munwa nyene.

Abana benshi bariko bariga ibintu bijanye n'ubushakashatsi bariko baravanga ibintu abo bana bakabambaye udupfukamunwa no mwigisha akabarika arabigisha yambaye gupfukamunwa.

akabati kanini cyane gasize irangigera hepfo no haruguru gafise ivyumba bibiri byarimwo udukopo twishi twera dufise imitemere itsa n'ubururu utundi dufise imitemere itukura

Inzu yubatswe kijambere, ifise amatafari aturiye, iyo nzu akaba ariy'ubushakashatsi, ikaba irimwo ibintu bakoresha mu kwiga harimwo n'ibihimba vy'umubiri vy'umuntu.

umuntu umwe yari yunamye yambaye isarubete yera n'inkofero itukura yari afise urupapuro kwera cane muntoke

Inzu nini cane, yubakishijwe amatafari aturiye, mu mfuruka yayo hasize irangi ryera, imbere hariho akabati gakozwe mu vyuma, gafise imiryango myinshi.

Abana bambaye agapfukamunwa, abo bana bakaba bari mu nzu y'ubushakashatsi, bariko bariga, bakaba bari kumwe n'umwigisha, nawe nyene yambaye agapfukamunwa.

Umukobwa w'umushakashatsi yambaye impuzu zabigenewe uwo mu kobwa akaba afise ikaramu ariko arandika iruhande yiwe hakaba hari ibikoresho vy'ubwoko bwinshi

Inzu inini cane yubakishijwe amatafari aturiye ifise akabati ka nini cane gafise imiryango myinshi umuryango umwumwe ufise utwumba tubiri babikamwo ibintu.

ikibanza kinini cane cubakishijwe amatafari aturiye gisize irangi ryera imbere hariyo akabati k'ivyuma gafise imiryango myinshi itandukanye kandi yugaye

Imiringoti iri mu nzu, iyo miringoti ikaba itwara amazi, iyo nzu nayo ikaba yubakishijwe isima hamwe n'amatafari akomeye aturiye.

Ikibanza ciza cane tabari ikibanza kigezwe n'ibikoresho vy'ubushakashatsi ico kibanza abanyeshure yo bahejeje kwiga ivyirwa mw'ishure baraza kugira ngo bakore imimenyerezo bakoresha ivy' ibikoresho umwigisha bari kumwe.

Abanyeshure bahejeje kwiga ivyigwa mw'ishure, baca bagenda mu kibanza cabigenewe kugira ngo bakore imyimenyerezo mu cigwa c'ubushakashatsi, bakaba bambaye impuzu zabigenewe zisa, zera kandi nziza cane.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, harimwo n'amakaro ashashe neza. Hakaba harimwo ibintu bakoresha mu buhinga bw'ubushakashatsi.

inzu nini cane yubakishijwe amakaro hamwe n'amatafari aturiye ameze neza indani harimwo ibintu by'ubushakashatsi bakoresha mu kwiga

Inzu nziza y'ububiko bw'ibitabo, ikaba ifise ububati bwinshi cane bwuzuye ibitabo vyinshi vy'ubwoko bwose: ibitabo vy'ibiharuro, vy'icongereza n'ibindi.

Ikibanza kinini cane gisukuye, kirimwo ububati bwinshi butonzemwo ibitabo vyinshi cane, bimwe bimwe vyose biri mukagwi kavyo, n'imeza imbere hariyo intebe.

Ikibanza kinini cane kirimwo akabati karimwo ibitabo vyinshi bimwe bimwe vyose bitonze mu mugwi wavyo abanyeshure bakoresha mukungurwa ubumenyi.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye, ku ruhome rwaryo hariko impapuro zirezire kandi zagutse cane, zanditseko ibishushanyo vyinshi kandi bisize amabara atandukanye

inzu nini cane harimwo ikibanza kinini hejuru gisize irangi ryera hagati hariho tubati turimwo ibitabu n'imeza iruhande yariko intebe zitatu

Akabati kanini cane karimwo ibitabo vyinshi, kandi bitonze ku murongo umugwi umwumwe urimwo ibitabo vyawo abanyeshure bakoresha mu kwiga kugira ngo bongereze ubumenyi baba baronse kwishure.

Uruhome runini cane rwubakishijwe amatafari aturiye rwariko ibicapo binini cane, impapuro zinini cane zari zicafyeko ibihimba vy'umubiri.

Akabati kuzuyemwo ibitabo vyinshi cane abanyeshuri bakoresha mu kongereza ubumenyi bwabo, ni ibitabo bitandukanye vy'amabara atandukanye, harimwo iby'urwatsi rubisi, ibitukura n'ivy'ubururu.

Inzu nini cane yibakijwe n'amatafari ahiye asa ndwa kiruisi kaba hariko imeza imbere y'ayanyanzu imeza iriko udupapuro twinshi twerekana ibintu umwigishaariyandikiye abanyeshuri kugira ngo bacagure.

Imeza nziza cane ya kera musi yayo hakaba hariho ikintu bashiramwo incamurongo bakongera bagashiramwo n'ibindi bikoresho vyose bakoresha mu kwigisha ikaba imbere ya nyo meza hariho ikintu cerekana ivihugu.

Akabati kagizwe n'ibitabo bitabo abanyeshuri basoma kugira ngo bongereze ubumenyi bwabo ivyo bitabo harimwo binini n'ibindi bitabo bito umuntu ashobora gusoma mu musi umwe gusa bikaba bifise amabara atandukanyi harimwo ibitukura n'ibindi bifyayandimabara.

Umunyeshure mutoyi yambaye ishati yera n'ibutura ryirabura yariko arakora ibiharuro imbere y'iwe hariho igitabo c'ibiharuro hamwe n'ikaramu zibiri.

Ishure rinini cane ririmwo ikibaho kirekire cari canditseko ibiharuro vyinshi harimwo umwigisha yariko aravyerekana abanyeshure na bo bicaye.

Ikibanza kinini cane gisize isima hagati murico hariho akabati karimwo ibitabo vyinshi hasi hariho umutaka utukura hirya n'imeza nyinshi

Ikibuga kinini cane hepfo yaco hariho amashure afise imiryango ifise amabara asa n'ubururu haboneka imvura yari hejeje kugwa imivo yariko iratemba.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi abana bari batanshe bavuye mu mashure irya yaho hari amashure manini cane afise imiryango isa n'ubururu.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, yari ifise umuryango umwe usize irangi ritukura hamwe n'idirisha rimwe risize irangi ritukura.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye uruzitiro rwayo rusize irangi ryera hasi hariho isima ryirabura cyane kandi hirya hariho imeza y'igiti.

ishure rinini cane ryari ryubakishijwe amatafari aturiye mu mfuruka ryaryo hari hasize irangigera hari imbere ikibaho kinini cane cirabura canditseko ibyandiko.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye isize umusenyi hagati mu matafari yari ifise urugi rusize irangi ritukura kandi gwugaye.

Uruhome runini cane rwari rwanditseko indome nyinshi zifise amabara atandukanye ayasa n'umuhongoro ayatukura ayirabura n'ayasa n'urwatsi hasi hariho utwatsi ntotahaye cane.

Ishure rinini cane hasi risize isima imbere hariyo ikibaho cirabura ryarimwo intebe nyinshi ata munyeshure n'umwe azicayeko.

ikibuga kinini cyane giteyemwo utwatsi dukeduke dutotahaye bakiniramwo hejuru hari bicu byinshi cyane vyera n'ibisanubururu

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hagati murico hariyo utwatsi dutoduto cane ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko hirya hari inzu nyishi cane.

Umwana umwe yari yicaye ku ntebe yambaye ishati ryera imbere yiwe hari igitabo c'ibiharuro kizinguruye hamwe n'ikaramu zibiri ni kaye izinguruye.

Ikibuga kinini cane hariko haka izuba hagati murico hariyo abana bato bato bafise imyaka cumi n'ibiri bariko barazunguruka abandi bari bicaye.

inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye ifise inzugi n'amadirisha z'ivyuma bisize irangi ry'ubururu rifise amabati manini cyane kandi y'ubururu

Ishure rishaje mugabo ata co ribaye, iryo shuri rikaba rizungurutswe n'ikibaho co kwigirako iryo shuri rikaba rifise intebe aho abanyeshure bicaratbariga.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi mukeyi nutubuye dukeyi hari hahagazemwo imodoka n'inzu nyinshi cane zari zisize amarangi atukura na yera.

Inzu nini cane isize amarangi asa n'ugwatsi hejuru hejuru irangi risan'umuhondo imbere yaryo hariho utwatsi dutotahaye n'igiti kirekire cane.

Igiti gikomeye kinini cane kiri hagati mu kibuga ico kibuga kikaba gihagatiwe n'amashuri amashuri meza, kandi yigisha neza.

Inzu nziza cane isize amarangi yera n'ay'umuhondo inzugi n'amadirisha bisize amarangi asa n'ubururu isakajwe amabati atukura.

Ikibuga kinini cane carimo utwatsi dukeyi hari abanyeshure benshi b'a bana bariko barakina, kandi bariko bariruka cane, kandi barasiganwa.

Ikibuga kinini cane. Hirya yaco hariyo inzu nini cane ifise urupango rwubakishijwe ivyuma, n'akazu burirako kugira ngo barabe hejuru.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, hagati muri co hariyo ibendera ry'igihugu c'Uburundi, inyuma hariyo abana bato cane bariko barakina.

Inzu nini cane ifise ivyumba vyinshi, inyuma yayo hariyo ibiti birebire, hejuru hari ibicu vyinshi cane vyera, ibindi bisa n'ubururu.

Inzu izitiwe n'uruhome rwera iyo nzu ikaba ifise uturyango tw'imbaho tumeze nk'utuzu twa sugumwe.

Ishure rinini cane risize isima. Mu mbavu hasize ibara ritukura. Ryarimwo intebe zitonze k'umurongo zikozwe mu biti vy'imbaho.

Utwana tubiri tuvuye kw'ishuri twambaye inkuzu z'ishuri zisa twambaye n'amashakoshi ashaka gusa buriko buragenda butaha.

ibarabara rinini cyane ririmwo ibivu harimwo abantu babiri bariko barataha umwe yari yikoreye ikapo uwundi isakoshi mu mugongo

Ubuzu bwa surwumwe bwinshi bufise imiryango y'ubururu. Ubwo buzu bukaba buri mu nyubako ifise amarangi yera n'ayirabura.

Inyubako ibika ibitabo. Ivyo bitabo bakaba babikoresha mu kwiga ivyigwa vyinshi. Ivyo bitabo bikaba bipanze neza mu kabati. Iyo nyubaka ikaba ibishashe isima.

Ishyure rinini cane risize irangi ryera hepfo no haruguru, kandi hariyo ikibaho cirabura canditseko amajambo y'Igicongereza.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi harimwo abantu benshi bariko baratambuka hirya yaco hariho ishure ndi inini cane rifise imyango isize irangi gi ry'ubururu.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi imbere yaco hari hubatsemwo inzu isize irangigera ifise amatafali yirabura kandi hejuru hari bicu vyinshi imvura yashaka kugwa.

Ikibuga kinini cane carimwo abana bato cane bafise nk'imyaka cumi n'umwe bari batashe bahetse amasakoshi uwundi yariafise isafuriya nini cane.

igiti kinini cane kirekire cane gifise amashami maremare kandi asanurwatsi cari inyuma y'inzu nini cane ifise amatafari akozwe mubivu

Inzu nini cane yubatswe neza ifise imiryango n'amadirisha asize irangi risa n'ubururu, hanze yayo hariho imigozi miremire yar'imanitse ko impuzu

Abana bariko barataha bavuye kw'ishure, bakaba bari impande y'amashure meza asakajwe amabati atukura kandi yubakishijwe amatafari akomeye.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imiryango y'ivyuma hejuru risakajwe amabati ashaje.

ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye mu mfuruka ryaryo hariyo ikaramu imwe kandi ryari risize irangi ryera imbere hariyo ikibaho canditseko iminsi n'amatariki

Ibarabara rinini cane ryagutse ry'ibivu hirya yaryo hariho ikibuga kirimwo utwatsi duto cane hirya yaho hari hubatse isengero inini cane.

Ibarabara ritoyi ry'ibivu hirya hariho ibiti vyinshi bifise amababi menshi, kandi asa n'urwatsi hirya hari nzu hasi hari amababi yumye yakorotse.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, harimwo abana bari bambaye impuzu z'ubururu bariko barakina, hirya hariho amashure yubakishijwe amatafari aturiye.

Ishuri rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye, iryo shuri rikaba risizwe irangi ryera, iryo shuri rikaba rishashe isima nziza rikaba ririmwo intebe bicarako.

Ikibuga kinini cane c'ivu carimwo abana bambaye imyambaro y'ishure isa n'ubururu harimwo igiti kinini cane gifise amashami maremare.

Ishure ryiza cane risize amarangi yera, n'ayirabura, iryo shuri rikaba rishashe isima ritukura, ririmwo n'intebe nziza gose.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hari hatondetsemwo intebe nyinshi cane zitonze k'umurongo zikozwe mu biti vy'imbaho vyumye.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dutotahaye ,hirya yaco hariho utwatsi twinshi, ibiti birebire n'amashurwe akikuje ishure.

Inzu nziza cane igeretse gatatu, isize amarangi yera yubakishijwe amatafari, aturiye hejuru hari ibicu vyera n'ivyirabura, imvura yagomba kurwa.

Ikibuga kinini gitunganye neza kirimwo utwatsi turemvye n'ibiti bimeze neza bihagaze neza, ico kibuga kikaba impande yaco hari inzu nziza.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, hari hahagazemwo imodoka hirya gato ,hariho ibombo bakarabiramwo uducafu tuba turi ku maboko.

Ishure rinini cane ryari ryubakishijwe amatafari aturiye imbere hari yo ikibaho kirekire cane cari canditseko ibiharuro hariho n'umunyeshure umwe yariko arabiteranya.

ikibanza kinini cane gisizemwo isima mpiga yaco hariho agakapo kamwe bashiramwo imyanda kugira ngo nticafuze aho hantu harimwo n'intebe nyinshi zikozwe mu biti

Uruhome runini cane ruriko abana bariko barakina baca vyeko hasi hariho igazo ryinshi cane ritotahaye abantu bicaramwo.

ishure ryiza cane risizwe irangi ryera n'iritukura rikaba rifise intebe nyinshi nziza zikozwe mu byuma hamwe n'imbaho zibiti.

ibarabara rinini cane ryagutse ry'ikaburimbo hirya yaryo hariho inzu nini cane ndende cane ifise imiryango myinshi kandi iteye amarangi agomba kwirabura

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye imbere muri ryo hariyo intebe zikozwe mu mbaho zitonzeko umurongo n'ikibaho imbere bakoresha mu kwiga.

Abanyeshure bari bambaye umwambaro w'ishure, impuzu zisa n'umugina. Bariko barandika kandi bicaye k'umurongo, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti.

Ishure rinini cane ryagutse cane rifise amadirisha y'ivyuma ryarimwo intebe zitonzeko umurongo zikozwe mu biti z'imbaho.

Ishure rinini cane, ryubakishijwe amatafari aturiye, ririmwo amatara hasi hasize isima ririmwo intebe zikozwe mu mbaho kandi zitonze ku murongo.

Ishure ryari ryubakishijwe amatafali aturiye rikaba risize umusenyi hagati mu matafali ryarimwo ikibaho cirabura canditseko imisi n'amataliki yayo a.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yaryo hariyo igazu n'amashugwe menshi cane, kandi atotahaye.

Igitabo kimwe cari ku meza hirya yaco hariho inkoni ico gitabo cari gica apyeko abana bariko barasoma, kandi cari igitabo cera.

Ishure ryiza ririmwo akabati ko kubika ibikoresho vy'ishuri hamwe n'ikibaho co kwandikako ivyo abanyeshure biga.

Inzu nini cane yubatswe neza, isize amarangi atukura n'ayera, hanze yayo hateye amashurwe menshi cane n'ibiti bitotahaye cane.

abanyeshure batatu bambaye imyambaro y'ishure amajipo asa n'umugina n'amashati asa n'ubururu umwe yari yiremetse ibase ariko araduga

Ibarabara rinini cane ririmwo ibivu; hirya yaryo hariho ikibuga giteyemwo utwatsi turemvye dusa n'urwatsi; hirya gato hariho isengero nini cane yubatswe neza.

Ishure ririmwo intebe nziza nyinshi abanyeshure bicarako bariko bariga, iryoshure rikaba rifise n' akabati ko kubikamwo ibikoresho vyinshi abanyeshure bakoresha.

Ibarabara ryagutse cane ry'ibivu, hirya yaryo hariho ishure rirerire ryagutse cane ryari risakajwe amabati atukura ,ryari ryubakishijwe amabuye.

Ishure rinini cane risize amarangi yera k'umpome. Ryarimwo intebe zikozwe mu mbaho, kandi zisize amarangi atukura cane.

ishure rinini cane hasi hasize isima ritukura ryarimwo intebe nyinshi cane zitonze ku murongo zikozwe mu mbaho z'ibiti

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi n'utubuye dukeyi, kizungurijwe n'ama nzu menshi asakajwe amabati yera kandi asize n'amarangi.

ikibuga kinini cane carimwo butwatsi dukeduke dutotahaye inyuma hariyo inzu nyinshi harimwo iyisakajwe amabati atukura

Ishure rinini cane risize isima hasi ,mu mbavu hasize isima itukura, ryari rifise intebe nyinshi zitonze ku murongo atamunyeshure n'umwe yicayeko

Ishure rinini cane ryubatswe neza risize amarangi yera mu makeri ririko amabati atukura imbere yaryo hari ikibuga kirimwo umusenyi mukeyi.

Akayira kanini cane karimwo ika burimbo hirya yayo hari inzu nyinshi subakishijwe amatafari aturiye, kandi hari n'abantu bariko barazunguruka.

Inzu nyinshi cane zikikujwe n'urugo gwubakishijwe amabuye hasi imbere hari igiti gifise amashami mare mare gitoshe cane gitanga agatutu.

Ishure ryubatse neza cane, rifise ikibanza kinini cagutse, kirimwo ikibuga hamwe n'ibiti vyiza kandi vyinshi.

Akabati kanini cane karimwo ibitabo vyinshi bitonze ku murongo kandi bimwe bimwe vyose biri mu mugwi wavyo, abanyeshure baja gusoma kugirango bungure ubumenyi.

Akabati karekare cane karimwo ibitabo vyinshi bitonzeko umurongo ibitukura ibisa n'ubwatsi ivyera n'ibifise ibifukisho vyirabura.

Ikibanza kinini cane carimwo imeza yariko ibitabo vyinshi n'impapuro nyinshi zari zitonze ku murongo, kandi hariko n'akabuni k' amazi banywa

Ikibuga kinini cane bakinirako umupira w'amaboko hari hahagazeko abantu bane bariko baratambuka vyaboneka nkabahejeje gukina.

Ishure rirerire cane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amabati asa n'urwatsi rifise imiryango myinshi n'amadirisha menshi ryari rifise ikibue buga giteyeko igazo.

Inyubako isize irangi ryera, iyo nyubako ikaba ifise imiryango itatu, iyo nyubako ikaba isakaje amabati atukura, i ruhande yaho hari ikibuga kinini cane.

Inzu nini cane ndende hanze yayo hariho amadaraja cyangwe ingazi bacako mu kuduga iyo nzu yari ifise imiryango itukura.

Inyubako iri hagati mu kibuga iyo nyubako ikaba isakajwe amabati atukura kandi iyo nyubako ikaba ifise imiryango itatu.

ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi gikikujwe n'amashure giteyemwo amashugwe menshi cane kandi atotahaye amabati y'amashure ni mashasha

Ikibuga kinini cane co kibuga farhimu utwatsi ikibuga gikikijwe n'ishuri ishuri bisakajwe amabati ye atukura na yera.

Abanyeshure bato cane bari bambaye amabutura n'amashati asa n'ubururu bariko baratambura, umwe yari yiremetse ibase isa n'ubururu.

umuntu umwe yari afise ikaramu muntoke yariko araharura iyokaye yariko arayandikako kandi yari afise n'iterefone ngendanwa muntoke yariko arafyonda

Inzu ndende cane imbere yayo hariho ikibuga kinini cane cari gifise uducapo duto duto utubati tubiri hamwe n'abana batatu bari bafise umupira muntoke.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dukeyi ikibuga c'ivu hagati muri co hariyo akadobo gasa n' ugwatsi karimwo akantu kera.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi gikikujwe n'amashure meza cane hagati hariyo igiti kiriko ibendera ry'Uburundi.

Ikibuga kinini cane giteyemwo igazo kirimwo ibendera ry'igihugu c' Uburundi, harimwo ibiti birebire n'amashure yubakishijwe amatafari aturiye.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye ifise imyango ikozwe mu vyuma hanze hari ikinogo ubatse gishikiramwo amazi.

Umwigisha amaze kubona ko abanyeshure batabitahuye neza aca afata ingingo yo kwandika ivyo biharuro murimi bw'igifaransa avyandika ku rupapuro abishira ku ruhome kugira ngo abanyeshure bagume bikore myimenyerezo babisoma.

Ibipapuro vyera cane vyanditseko umwembu w'abanyeshure wo muri kaminuza y'uwurundi umuyobozi hajije gukosora impapuro zabo no kwegeranya umwembu wabo yaciye abimanika aho ukugira ngo birabeko babitoye.

Ibiti vyiza cane bisagaraye, vyishi cane biri hagati mu mashure. Ivyo biti bikaba bifise amashami n'amababi meza cane bisa n'urwatsi rubisi akaba hari munsi yavyo amshure, amashure meza cane.

Ishure ryiza cane mugabo ritarahezwa kuko ata muryango n'amadirisha birajamwo, mugabo iryo shure rikaba ririmwo ikibaho n'intebe vy'abanyeshure bigirako.

Ikibuga gishashe isima iruhande yaho hari uruzitiro runini cane inyuma y'urwo ruzitiro hakaba hari amashuri, kandi amashuri akaba ageretswe rimwe.

Intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako kugirango bakurikirana ivyigwa, akaba zashobora kwicarako ari umwe, babiri, batatu canke bakarenga iyo ari benshi kugirango bose baronke aho bicara kandi bakurikirane ivyigwa neza.

Ishuri ryiza cane, ririmwo amakaro n'intebe abanyeshuri biga bicayemwo, iryo shuri ikaba isizwe amarangi y'umuhondo n'ayatukura.

Umwana ari mwishuri ariko arakora imyimenyerezo y'ibiharuro, akaba ari mutoya cane kandi akaba yambaye impuzu zisa nurwondo.

Abana batoya bari mu mashure mato mato, bakaba bariko barakina mu baruhurua umutwe, bariko barakinira mu kibuga hanze y'amashure. Abo bana bakaba bambaye imyambaro isa, amashati asa n'ubururu hamwe n'amabutura asa n'ivu.

Umwigisha abonye ko abana biwe batoya batabitahura bariko bariga afata ingingo youkubacapira ivyo ari ko arabigisha harimwo imipira amapantaro n'inkofero acaja kubimanika imbere yabo ngo babirabireko.

Igishushanyo tgica fye ko indome zikoreshwa n'abaragi kugira ngo bashobore kuvugana hagati yabo ivyo ndome zikaba zimanutse ku ruhome uruhome rwubakishijwe amatafari meza, kandi ahiye.

Inyubakwa za kijambere harimo zibiri zifise amabara yerana y'ubururu yindi kaba ifise amabara ashaka gusa n'umuhondo kaba ziri ahantu mu kirere kisa neza inyuma yazo hakaba hari kititamababi n'amashami bisanu bwa tsi rubisi.

Ishuri rifise irangi ryera rikaba rishashweko isima ritukura rikaba rifise intebe z'abanyeshuri bicarako mu gihe bariko bariga.

Amaboko meza cane y'umuzungu yariko aragira imyimenyerezo afise n'imashini nyabwonko akaba yariko arandika ahantu vyagenewe iyo myimenyerezo kugira ngo ashobore kubitahura yandika akoresheje ikaramu.

Amabendera amanitse ku vyuma bisa n'urwatsi rubisi, amabendera harimwo ibendera ry'igihugu c'Urwanda, rikaba rifise amabara asa n'urwatsi rubisi, n'amabara y'umuhondo, irindi bendera rikaba ari ibendera ry'ubumwe bw'ivyo bihugu.

Ikibanza cagenewe kumenyesherezako amatangazo. Ayo matangazo, canke umwimbu, canke ikirangamwanya, baravyandika ku mpapuro hama bakabimanika kur'ico kibanza, gutyo abanyeshure bakabirabiraho.

Inyubakwa yo mu bwoko bwa kera isakajwe n'amategura, amategura asa n'ayirabura, hakaba hariko abana batoya n'abandi bana bakuze, rikaba ryubatswe mu misozi myinshi cane, imisozi yuzuye ibiti vyinshi birebire vy'urwatsi rubisi.

Ingazi iduka hejuru muri mu kibanza c'igorofa rya gatatu akaba haduga ku byuma bitukura babifashisha mu kwifatikiza ugira ngo ntibagwe kabifise imiryango n'amadirisha bitukura nyene.

Amashure meza cane, asakaje amabati ya kera, y'amategura. Inyuma ya ho hakaba hari iyindi nyubakwa nziza cane yo mu bwoko bwa kijambere igeretswe, isakaje amabati ya kijambere. Ifise amabara asa n'umuhondo n'ayandi yera.

Umwigisha atanga icirwa cinamashini ya bwonko akaba yariko araraba ifit ibatso kwigisha ku munsi ukurikira akaba yariko arigisha akoresheje ubuhenga bwa none gira ngo abinornoseri neza apyigisha abandi.

Isomero ryo mubwoko bwa kijambere, rifise amabara atukura n'amabara y'umuhondo n'ayandi yera, rikaba risakajwe n'amabati yera, hanze hakaba hateye ibiti vyinshi cane n'amashurwe meza, bisa n'urwatsi rutoto vyiza cane.

Umwigisha ahejeje kwigisha abanyeshure biwe ingene igifaransa kivugwa, akaba yaciye abandikira ibintu barabirako, aravyandika ku bipapuro vyera, aca abimanika ku ruhome rwiza cane rwubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ishure ryubatswe mu bwoko bwa kera rifise amadirisha yari yuguruye; amadirisha akaba asizwe irangi ryera. Ikaba isakaje amabati y'ubwoko bwa kera bo mu bwoko bw'amategura. Hanze yaho hakaba hari igiti kirekire c'amashami y'urwatsi rubisi.

Amashuri ashaje cane afise amayira yabomotse, akaba impande yaho afise utwatsi duto duto.

Amashure mu bwoko bwa kera akaba asakaje n'amabati yo yakera, ubwoko bw'amategura. Hakaba ayandi asakaje n'amabati atukura. Iizo nyubakwa zikaba ari inyubakwa zishika kuri zitanu. Hanze hakaba hateye amashurwe.

Igiti kini cane gifise imizi miremire gose kandi minini kuri ico giti hakaba hariho icuma kimeze ry'ikengeri gikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umwanya w'ibikurikira abanyeshure kaba handi hari amashuri meza cyane kandi menshi.

Ikibuga kiri hanze y'amashemero kaba hari ikibuga cuzuye abanyeshuri benshi harimwo abana batoya n'abandi bakuze ngo ababambaye impuzu z'ishure zikabaza isa hasi amajipo asa n'umutu atukura hejuru, naho kabambaye amashati yera.

ikibaho cirabura cane kikaba kiri imbere y'abanyeshuri umwigisha ashobora gucandika ko imyimenyerezo canke ivyigwa ariko arabigisha aha akaba yariko aratanga ikibazo kibazo co gucapa kiri kumunota atanu

Akayira keza cane kandi gasakaye gafasha kugira ngo gahuze inyubakwa zibiri gucyo imvura iriko iragwa abanyeshure bashobora kugenda barengana ntibanyagirwe, impande ya nya kayira hakaba hari ibiti, ibiti bisa n'urwatsi rubisi.

Abantu benshi harimwo abagabo, harimwo n'abana, harimwo abagore, bakaba bari hanze y'ikigo, hakaba ico kigo haboneka ibendera ry'igihugu c'Uburundi, iryo bendera rikaba rifise amabara asa yera n'ayandi atukura n'ayandi y'urwatsi rubisi.

Umunyeshure mutoya cane akiri mu mashure matomato, akaba yariko arakora imyimenyerezo mu cirwa c'ibiharuro. Umwigisha yari yabasigiye imyimenyerezo kugirango bakore, babitahure gusumba, akaba yambaye umupira w'urwatsi rubisi.

Ishure ryiza cane rya kaminuza y'i Ngozi, rikaba ririko amabati, isakajwe amabati meza ya kijambere yera, ikaba ifise n'ayandi mabara yasizwe atandukanye, harimwo ayatukura n'ayandi y'urwatsi rubisi.

Ikibaho cirabura cane bandika ko bimwigisha ashara kwandikako ivyirwa canke imimenyerezo kugira ngo babanyeshure bose babibone babikurikire ashobora kwandikako n'ikibazo kugira ngo bose bagikore.

amasomero abiri afatanye afise imiryango isanurwatsi rubisi n'amadirisha nyene asanurwatsi rubisi akaba yasakajwe amabati yera ya kijambere kaba ari inyubakwa y'amatafari ahiye akomeye

Ikibanza abana bakiniramwo iyo bariko bararuhuka. Kikaba ar'ikibanza gifise amabara atandukanye, harimo ay'umuhondo, ayandi atukura ,ayandi y'ubururu. Hanze y'ico kibanza hakaba hariho ivyatsi.

Ishuri ryiza cane ririmwo akabati ko kubikamwo ibikoresho vy'ishuri rikaba ririmwo n'ikibaho canditseko ikirangamwanya c'ivyirwa abanyeshuri bika.

Umwigisha akabaye afashe ingingo yo kwandika ivyo baazokwigisha mu ndwi za gurupapuro hama aca aja kubimanika ko imbere impande y'ikibaho kugira ngo umunyeshurie wese yinjiye abone vyo bazokurikirana mwiyondwi.

Umunyeshuri yariko arakora imyimenyerezo yiwe yandika ahantu akoresheje ikaramu; akaba afise intoke nziza cane zifise inzobe zisa n'umuzungu. Akaba yariko arakora imyimenyerezo yiwe yifashisha n'ubuhinga ngurukanabumenyi abisoma.

Hari ku mugoroba ukwezi gutanguye kugenda izuba ririko rirarenga aca batwereka inyubako nziza cane ahantu ikigeretswe kabiri, ariko inyuma yaho inyuma y'ibiti vyiza cane birebire.

Urupapuro rusa n'umuhondo rukaba rucafyeko ibigize imashini nyabwonko, umwigisha w'ico cigwa akaba yari yacafye kugira ngo asigurire abanyeshuri biwe biciye mu bicapo neza bitahure.

Ingazi ribazwe n'amatafari n'amashima iduga mw'igorofa yo hejuru ku mpande hakaba hari icuma gisizwe irangi ritukura rifasha umuntu, ariko araduga kugira ngo ntahave agwa.

Umuyobozi w'ishure abonye ko abanyeshure bariko baraja bava mu mashure bagiye mu bw'iherero baza baranyagirwa aca abubakira akayira acaragasakaza amabati y yakija mbere akaba inyuma yayo hariho igiti ciza tamamabiyi asanaurwatsilubisi.

Inyuba kwanziza cane yubakishijwe n'amatafari ahiye cane kabisakajwe n'amabati afise ibaria agyera kaba hari n'imiryango n'amadirisha bifise ibara ry'umuhondo kaba yerekana yuko ari ahantu umuyobozi akorera.

umuntu ariko arandika ibintu bipfuye muri terefoni ngendanwa akaba afise ikaramu ryiza cane hamwe n'agakaye ko kwandikamwo ivyobintu

Umwigisha yabonye ko abanyeshure bose atobibarungikira, aca afata ingingo yo kwandika ku rupapuro hama abishira imbere kugira ngo bose baze barahaca babiravye, baraba ingene mwanya uzotunganywa mw' iyo ndwi ikurikira.

Isomero, ry'akarorero ryiswe mu gifaransa Lesherubin, rifise inyubakwa igeretse rimwe, ifise amadirisha meza.

Abantu baje gutora abana bakiri bato babakura mw'ishuri ry'abo bahejeje kwiga, bakaba bagenda n'umuduga w'ishuri.

Intebe nziza cane z'umubwoko bwa kija mbere abanyeshuri bicarako kugira ngo ntibaruhe kandi ntiubgiran ngo ntibagume bahagaze bashobora kwicara ko ari babiri cyanke batatu cyanke bakarenga kugira ngo bakurikirane umwigisha neza ibyo yigisha.

Umwigisha amaze kubona ko abanyeshure batariko barabitahura neza, afata ingingo yo kwandika ivyo vyigwa ingene bikorwa ku mpapuro, hama acaja kubimanika ku gihome kugira ngo baze barabiraba abanyeshure.

Amashure menshi ari ku misozi mu biti vyinshi ibiti birebere rwose n'ibindi bigufi bisan'urwatsi ubisi ziza cane aya amashure akabasakaje n'amabati asa n'ubururu.

Ishure rinini risakajwe n'amabati y'ubururu kandi iryo shure rikaba rifise amadirisha meza cane. Iryo shure rikaba ririmwo abakobwa bambaye impuzu ziza.

Ikibanza ciza cane ca kijambere kirimwo utuntu twinshi abana bashobora gukinisha ,kugira ngo baryoherwe baronk' amahoro, hakaba ariyo ama meza n'ibindi vyinshi bakoresha, kugira ngo baryoherwe.

Abanyeshure batandukanye harimwo abahungu n'abigeme bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bari hagati mu kibuga impande y'amodoka menshi. Imiduga ifise amabara atandukanye kandi bari ahantu heza cane hari ibiti vyiza cane.

ikibanza umuyobozi akoreramwo ciza cane hakaba hariho amavuta akoresha mu kwisiga kugira ngo yisukure mu biganza akaba kwiyo meza ariko n'ibitabo akoresha mu kwandikamo n'intebe yicaraku

Inyubakwa ziza cane yo mu bwoko bwa kija mbere ifise amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu inyubako ikaba isizwe amabara yera na yandi y'umuhondo ikaba isakaje amabati atukura.

Inyubako yo gukoreramwo y'umuntu kaba iri mwo ibintu bitandukanye akoresha iyo nyubako kabisintse amarangi yera.

Inyubakwa nzida cane mfise amabara atandukanye arimwo ayera ayo umuhondo kabaifise isakaje amabati atukura amadirisha n'imiryango na vyo bikaba bifise amabara y'ubururu.

Inyubakwa nziza cane zo mu bwoko bwa kera, ifise amabara atandukanye harimwo ayera, ayatukura n'ayasa n'ubururu. Inyuma y'iyo nyubakwa hakaba hariyo ibiti binini cane vyiza bifise amababi n'amashami vy'urwatsi rubisi.

ku mashure mato mato y'ibugera ba mu muyobozi yafashe ingingo yo guca imenyari ayishira impande kugira ngo abana ntibaze barataha hataragera iryo ishure rikaba ryubatswe mu buryo bwa kija mbere risakajwe n'amabati asa n'ubururu

Inzu y'amabutafari ahiye yubatswe bwa kijambere kabayerekanaho ibiro by'umukuru akorera kababyerekanwa n'akantu kandise ko n'amabara yirabura bisa neza cyane mumuryango kaba ufise amabara yera myiza.

Ishuri yubakishijwe amatafari aturiye iryo shuri kaba rifishe idirisha ryagutse ririko ibintu vyo gukinga iryo dirisha kugira ngo ntirimeneke.

Inyubakwa nziza cane ikaba ari inyubakwa y'i gorofa ribasoka ija mbere kabigeretswe rimwe gusa gusa ikaba ari inyubakwa ifise mabati amabati yakija mbere yera cane hanze yiyo nyubako hakaba hateye igiti igitiri atari kinini rwose.

Inzu ifise amarangi y'umuhondo n'amarangi ashaka kwirabura, indani ikaba ishashwemo isima ryirabura, iruhande yaho hakaba hari ibiti vyiza cane.

Isomero ritagira amadisha rishasha ikaba hariyo intebe nyinshi cane nziza, intebe bicarako abanyeshure kugirango bakurikirane neza batarushe. Izontebe bashobora kwicarako ari babiri canke batatu kugirango bose bahakwigwe.

intebe bicarako mw'ishure ishure abanyeshure kaba ari intebe nziza cane bakaba bicara ko ari babiri batatu canke bakarenga kugira ngo bose baronke aho bicara gutyo umwigisha agatanga ivyirwa yorohewe n'abanyeshure borohewe ntibaruhe

Ishure rinini cane risakajwe amabati meza cane iruhande yaho hari ikibuga kinini cane kirimwo abanyeshure benshi bariko barakina baruhuka.

Ishuri ryiza cane ririmwo amarangi yera nayirabura rifise intebe nziza cane hasi hashashe isima ritukura.

inzu nziza cane iri mu amarangi meza cane haruhande yaho hari ivyatsi nibiti bitonze ku murongo vyiza cane biri mu kibuga cagutse

Inzu nini cane kandi nziza ifise amarangi meza isakajwe n'amabati meza iruhande y'iyo nzu hari ikibuga kirimwo ibiti by'amashami meza.

ikibaho kinini cane ciza canditsweko ibintu bimeze nk'akabazo vy'imperekeranya vyo gutora n'amajambo vy'abana bakiri bato

Ishure ryiza cyane ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati yera riri musi y'agasozi muri ako gasozi hakaba hariho idarapo igiti c' idarapo.

inkingi nini nziza cane ifise amarangi yera nayirabura iriko abana batatu bafise umupira bariko barakina

ishure ririni cyane ririmwo udutebe twinshi twiza tw'amabara menshi harimwo n'ibintu byo gukinisha abana biboneka ko ari iryabana bigiramo

Ishure rinini cane ririmwo ikibaho ico afyeko ibintu hakaba hari n'idirisha rivamwo umushwarara w'izuba hakaba hari n'intebe nyinshi cane.

Ishure rinini kandi ryiza cane, risakaye neza ryubakishijwe amatafari aturiye. Haruhande yaho hari abana benshi bambaye umwambaro w'ishuri, bariko bari mu karuhuko.

Ishure rinini, kandi ryiza cane harimwo intebe nziza zikozwe mu mbaho hamwe n'ikibaho cirabura hasi hashashe isima.

abana babiri bavuye kwishuri bariko baragenda bataha hamwe n'umwana umwe yikoreye ibintu iruhande yaho hari inzuzi ibiri nini cane

Ikibaho giteretswe ko ingwa imwe isa n'umuhondo izindi zikaba zera zikaba zifasha umwarimu n'abanyeshuri kwandika ku kibaho igihe bariko bariga.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise imyango n'amadirisha asize irangi ritukura ribonekesha urubaraza rufise isima.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi mukemuke, harimwo inzu yubatse neza ifise ibyumba byinshi kandi isakajwe n'amabati mashasha.

ishure rinini kandi ryiza iryo shuri rikaba rifise intebe nyinshi abanyeshuri bicara ko bariko bariga iryo shuri rikaba risize isima ryiza n'ikibaho

Ishure rirerire cane rifise imyango myinshi ryubakishijwe amatafari aturiye rifise urubaraza runini cane rusakaye abantu bacamwo bagiye kwiga.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yaryo n'inyuma yaryo hariho amashurwe n'ibiti birebire bitanga akayaga abanyeshure bicaramwo bashaka ku ruhuba k.

ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hagati muri co hariyo umugina mbere abanyeshure bari bicaye ko bariko baravugana bongera batwenga

ikibuga kinini cane rimwo umusenyi hirya gato harimwo utwatsi turembye hirya hari inzu yubatswe neza kandi igeretse kabiri

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, ikibuga c'ivu, hagati muri co hariyo ibendera ry'igihugu c' Uburundi ryariko rirahungabana, hirya yaryo hariho inzu nziza cane igeretse gatatu.

Ishure rinini cane hagati muriryo hariyo intebe zikozwe mu mbaho ryari rifise ibiyo vyera imbere hariyo igicapo kiriko umuntu yariko arahema.

Ishure rinini cane risize isima, ryubakishijwe amatafari aturiye, hejuru hariko igisenge gikozwe mu mbaho, imbere hariyo intebe zirezire cane.

inzu nini cane igeretse kabiri yubakishijwe amatafari aturiye ifise imiryango isize irangi ryera ikaba ifise n'imodoka ihagaze hanze

Ishuri ryiza rishashe isima nziza ririmwo intebe n'imeza vyicarako umwigisha kandi iryo shuri rikaba rifise ikibaho canditse ko ibintu vyo kwiga.

Imeza nini cane isize irangi ritukura kuri yo hariko igikombe ikaye i karamu n'irate bakoresha mu guca imirongo iyo bariko biga ibiharuro.

Igiti kirekire cane gifise amashami maremare asa niurwatsi gitanga akayaga abantu bashobora kwicaramwo kugira ngo baruhuke.

Urugo runini cane kubakishijwe amatafari aturiye hari ko urugi rukozwe mu vyuma imbere hari yo ibiti birebire cane bitanga akayaga.

Inzu nini cane yubatswe ku buhinga bwa none imbere hari yo abantu benshi bari bahagaze ku madirisha isize amarangi asa n'urwatsi ayatukura na yera.

Akayira kanini cane ako kayira kakaba gashashe isima nini kakaba kari mu nyubako nini ifise irangi yera ikaba ifise n'amadirisha meza, kandi yaguse.

Ishure rinini cane. Iryo shure rikaba rifise ikibaho, ico kibaho kiba canditseko ibintu vyo kwiga, iyo shure rirafise n'intebe bicarako mu gihe bariko bariga.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, hariko umuryango umwe ufise amabara asa n'ubururu kuri wo hariko urupapuro ruryamitseko rwera.

ikibuga kinini cane kirimwo ibivu hirya yacyo hateye igazo n'utwazidukeyi hariyo igiti kirekire c'amashami asa n'ubwatsi

Inzu nziza cane yubatswe ku buhinga, yanditseko ivyandiko, isize amabara asa n'ubururu, asa n'urwatsi, ayera hariko abantu begamiye ku nzugi no ku madirisha.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari atukura. Mu mfuruka yayo, hasize amarangi yera. Hanze yayo, hariho ikibuga gitoyi kirimwo utubuye duto duto.

Umuduga wirabura uri hagati y'ikibuga. Ico kibuga kikaba kirimwo kandi n'ibendera y'Uburundi hamwe n'ibendera y'ibihugu vyo muri Afrika y'Ubuseruko.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi ico kibuga kikaba kikikijwe n'inzu nyinshi nziza mgabe ico kibuga kikaba kidateguye neza kirimwo ibinogo.

Ishure irimwo ikibaho cirabura canditse ko ikirangamisi c'ibibazo abana bazokora kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri.

Ikibuga kinini cane. Hirya yacyo hariho igiti cy'ipapayi n'amashurwe menshi cane atotahaye akikuje inzu nyinshi zari zubakishijwe amatafari aturiye.

Inzu nini cane ifise idandarizo. Abanyeshure bari bicaye hanze yayo, bambaye umwambaro w'ishure. Hirya n'aho, hariho imbabura iteretseko isafuriya.

Inzu nini cane igeretse kabiri yubakishijwe amatafari aturiye, ifise imiryango isize irangi risa n'ubururu hariho umuntu umwe gusa.

Ikibuga kinini cane giteyemwo utwatsi duto duto, kandi dusanurwatsi hirya yaco hariho ishure rinini cane risize irangi ry'ubururu.

Ishure rirerire cane ryubatse ku buryo bwa kijambere rigeretse incuro zitatu abanyeshure bashobora kwigiramwo hasi hejuru cangwe no hagati.

Ibarabara rinini cane ririmwo ibivu, hirya yaryo hariho inzu zibiri zubatswe mu buryo bwa kijambere zigeretse kabiri, hagati hariyo imodoka zibiri imwe yirabura iyindi isa n'ubururu hariho n'abantu benshi bariko baratambuka.

Ikibuga kirimwo ibiti vyiza vy'amashami menshi, ico kibuga kikaba gikikijwe n'ishure, ishure ryiza risakajwe amabati yirabura.

Ikibuga kinini cane, cyagutse kirimwo igazo n'utwatsi dukeyi harimwo imodoka n'ibiti birebire hija hariyo amabendera atatu.

Abanyeshuri bahegeje kwiga bari mu karuhuko, abo banyeshuri bakaba bambaye impuzu zisa zigitswe n'ipantaro canke igipo vyirabura hamwe n'ishati yera.

Inzu nini cane imeze neza cane yari yubakishijwe amatafali aturiye isakajwe amabati yera mu mbavu hari hasize iranga igera yari ifise n'ibitoboro bie camwo umuyaga bisize irange irera.

Ishure rinini cane ribakishijwe amatafari aturiye ryo shuri rikaba rifise ikibuga cagutse rwose ico kibuga ikaba ari ico abana baruhukiramwo.

imigozi miremire cane imanitse ko impuzu bari banikiye kugira ngo zume harimwo ibitenge udupira amashati n'amapantaro hamwe n'ibutura

Ishure ryagutse ryubatswe kijambere rigeretswe rimwe iryo shure ryubakishije amatafari aturiye ayo matafari yo shuri naryo rikaba rifise ikibuga cagutse.

ishuri ryitiriwe umweranda mikayeri iryoshuri rikaba rifise uruzitiro runini iryoshuri rikaba rigeretswe rimwe iryoshuri rikaba rifise ikibuga kinini

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise umuryango usize irangi ryera imbere hariyo ikibaho cirabura cyane n'ingoma iteretse hasi.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye risize irangi ryera ryari rifise uruzitiro gw'amabuye hejuru rya ryanditseko amajambo y'igifaransa.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye. Isize irangi ryirabura hasi, hejuru no hagati irangi ryera. Ifise umuryango wagutse cane ukoreshejwe ivyuma kandi usize irangi ritukura.

Ishure rinini cane yubakishijwe amatafari aturiye hagati hariyo intebe nyinshi cane zivyuye haboneka nk'uko bashaka ku hakoropa bahagirire isuku.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto, hija yaco hari inzu nyinshi zubakishijwe amatafari aturiye n'ibiti birebire cane.

Ikibuga kinini cane carimwo umusenyi umukeyi hari ho ahagazemwo imodoka yera impande hariho akabombo bakarabiramwo amazi.

Amashuri yubatse neza mu buryo bwa kijambere afise amatafari aturiye hamwe n'amabati, akaba afise ikibuga kinini cane.

Ikibuga kirimwo ibivu giteyemwo igiti kinini cane c'amashami maremare asa n'urwatsi munsi hariyo umuntu umwe yari yicaye uwundi yariko aratambuka

Ishuri rinini rigeretswe kabiri, iryo shuri rikaba rifise amarangi y'ubururu n'ayera, iryo shuri rikaba rikikijwe n'ikibuga kinini cane.

Icumba kinini cane, ico cumba akaba cubatse neza n'amatafari aturiye, ico cumba akaba ari ico kubikamwo ibintu n'ibindi nk'ibitabo n'ibindi vyinshi.

Igiti kirekire cane gifise amashami maremare cane asa n'urwatsi. Abantu bicaramwo kugirango bikingire izuba cangwe barondere akayaga, mu gihe hashushe.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hagati hariyo ibendera ry'igihugu co burundi ryariko rirahungabana hejuru na ho hari bicu vyinshi.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise uruzitiro rw'amabuye ku muryango ari urugi rw'ivyuma ryari ryanditseko amajambo y'igifaransa.

Ikibuga kinini cane kirimwo ibivu imbere hariyo akarima gatoyi karimwo utwatsi twinshi, kandi dutotahaye hira hari inzu ndende cane igeretse gaaa atu hejuru hari bicu vyera n'ibisanaubururu.

Ikibuga kinini cane gifise utwatsidukeyi hirya yaco hariho ibiti birebire bifise amashami maremare, kandi bitotahaye cane abantu bicaramwo kugira ngo bikinge izuba.

Ibarabara ririmwo ibivu vyinshi imodoka yera yariko iraza kandi hari mw'ijoro haboneka n'izuba ryari rirenze imodoka yarimwe kandi yarimwo umushoferi umwe yariko araza.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye hejuru no hasi hasize irangi ryera imbere hariyo ikibaho cirabura canditse ko ibintu vyinshi.

Ikibuga kinini cane, hagati muri co harimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi hejuru hari ibico vyinshi impande inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi nutubuye dukeyi hagati muri co hariyo imodoka yera, kandi hariho n'inzu ndende isize amarangi yera hamwe n'iritukura.

Inzu igeretse gatatu yubakishijwe amatafari aturiye isize amarangi yera mu mbavu imbere yayo hariho ikaramu zibiri n'umunyeshure umwe.

Intebe z'abanyeshuri bicarako ziza cane zinshi zo mubwoko bwa kija mbere zikaba ziryamye bbonekako bariko barakora isuku uryiryoshure kugira ngo bahasukure hase neza izo ntebe basha kwicarako ari babiri canke batatu.

Amashure meza cane yo mu bwoko bwa kijambere, ayandi yo mu bwoko bwa kera, ayo mu bwoko bwa kera akaba asakajwe amabati yo mu bwoko bw'amategura, ayandi akaba asakajwe n'amabati mashasha yera.

Abanyeshure beza cane bariko barakora ikibazo cabo; bakaba bicaye ku ntebe za kijambere. Bicaye ari babiri babiri. Bakaba bambaye impuzu nziza cane z'ishure z'amashati asa n'umuhondo n'amajipo asa nirabura.

Inyubako ya kijambere yubatse neza cane, ikaba ari igorofa igeretswe rimwe, ikaba isakaje n'amabati meza yera, hanze y'iyo nyubakwa hakaba hariyo igiti kirekire cane gose c'amababi n'amashami vy'urwatsi rubisi, hanze hakaba hari ibendera ry'igihugu.

Inyubakwa nziza cane yubwa iryo gwa kija mbere akabari gorofa nziza igeretswe hanze yaho hakabaateye amashurwe meza amashurwe asa n'umuhondo avanze n'urwatsi irubisi hakaba hari hagati mu kibuga ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ishuri isakajwe n'amategura meza cane ya kija mbere ifisemwo indani amabuye ashashe neza ririmwo igiti c'ibendera y'uburundi.

Amashure meza cyane yubatse mu bwoko bwa kera ateye igomwe y'akaranga akaba asakajo n'amabati y'amategura yo mu bwoko bwa kera, hanze yaho akaba hari giti kirekire cyane c'amababi n'amashami z'ugwatsi rubisi.

Ikibaho cari canditse ko ivyigwa. Ivyigwa bariko baraha abakenyezi kugira ngo bige kurera abana babo mu bijanye no kubagaburira neza ibyokurya birimwo intanga ngaburo zose zikwiye.

Isomero ryiza cane ryubakitswe kijambere hakaba hari yo intebe nyinshi cane abanyeshuri bashobora kwicara ko kugira ngo bakurikirane imbere y'izo ntebe hakaba hari kibaho cirabura umwigisha yandika ko ningwa kubwira ababibone bose.

ishure rishaje mugabo ataco ribaye rishashwemwo isima ryirabura kandi rikikijwe n'ikibaho co kwandikamwo kandi rikaba ririmo intebe

Ubusahani bakoresha ho mu gufungura bukaba buri ku meza ubwo busahani bukaba ari bwinshi rwose bw'amabara atandukanye hariho ugutukura bubiri ubundi bubiri busa n'ubururu bundi butatu bwera n'uwundi busan'ubwatsilubisi.

inyubakwa nziza cane harimwo iza kijambere n'izindi za kera, zikaba zubakishijwe n'amatafari ahiye cane akomeye zikaba ziramba gose, zikaba zisakajwe n'amategura. Hanze hakaba hari giti ciza cane kire kire.

Inyubako isizwe irangi ryera n'irangi ritukura. Ifise kandi amadirisha manini manini, ikaba iruhande y'aho hari imiduga ibiri.

Amashure menshi cane meza kandi akaba asakajwe n'amabatiye yo mubwoko bwa kera yo mubwoko bw'amategura amategura yirabura hanze y' amashure hakaba hari igiti ciza cane kinini gifise amashami n'amababi vy'ugwatsi rubisi.

Inyubakwa nziza cane ifise amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu, hanze hakaba hateye amashurwe meza cane asa n umuhondo. Inyuma yiyo nyubakwa hakaba hari iyindi nyubakwa yubatswe neza kijambere y'igorofa igeretswe rimwe.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ikaba isakajwe n'amategura. Iyonzu ikab'ikikijwe n'utwatsi hamwe n'imiduga.

Amashure yo mu bwoko bwa kera akabaye amashure yubatswe neza cane, kandi akomeye akabasa kaje n'amabati ya kera yo mu bwoko bw'amategura akaba akikujwe n'ibiti birebire rwose rwatsira ubishi.

Inyuba kwayu bacishuwe n'amatafari ahiye cane akomeye kabayis akajwe n'amategura mategurano bubwoko bw'amabati ya kera bakoresha, kandi akomeye aramba hejuru akaba ahamanitse icuma icuma kinini, kandi cicirabura.

Ikibanza kiriko ikicapo cerekana y'uko hari ishure ry'imyuga ry'i Bubanza. Hakaba handitseko y'uko, ari ishure rishinzwe kwigisha mu bijanye n'amagara y'abantu, ku bantu ku b'imiyabaga.

Inyubakwa ndende cane kandi nziza igeretse kabiri. Yubatswe mu buryo bwa kijambere kandi n'inini cane, ifasha abanyeshure kugira ngo bige ari bose kandi bige neza bakwiye bose baronkiyo bicara.

Inyubakwa nziza cane ya kijambere, ikaba ari igorofa nziza igeretse kabiri, ikaba yubakishije amatafari ahiye gose. Hanze hakaba hari ahantu babika amazi, ikibanza cagenewe kubikamwo amazi kinini cane , bibiri mbere.

Inyubakwa zo mu bwoko bwa kera isakaje amategura izindi zikaba zisakaje n'amabati meza yera ikaba nyuma yizo nyubako hateye amashugwe n'ibiti vyiza cane bitanga akayaga hagati mu kibuga hakaba hashinze idarapo ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Inyubakwa ndendecane nziza, kandi bibatsuye mu buryo bwak ija mbere y'i gorofa ikaba iri impande yindi nyubakoantoya atari i gorofa isakajuiye n'amategura iboneka ko hari inyubakwazimwe za kera hanze yaho hakaba hari ibiti.

Inyubakwa nziza cane yubatswe neza cane ibereye ijisho kaba ario inyubakwa y'i gorofa ndende kaba igeretse kabiri yubakicwa ikija mbere n'amaranga imeza cane kaba hariyo abanyeshure abanyeshuri bambaye neza impuzu zishure nyene.

Inyubakwa y'igorofa nziza cane, yubatswe kijambere, ikaba isakajwe amabati yera, yubakishijwe n'amatafara ahiye neza, ikaba yitiriwe Umweranda Pawuro w'i Bujumbura, ikaba ifise amadirisha n'imiryango bisa n'ubururu.

Ikibuga co gukiniramwo c'isima iruhande yaho hariho utwatsi twiza duto duto kandi hakaba hari iruhande yaho imiduga.

Inyubakwa zitandukanye, harimwo izubatswe kijambere, iyindi yubatswe mu buryo bwa kera, kubera ko isakajwe n'amabati ya kera(amabati y'amategura),hakaba hagati mu kibuga hariho abanyeshure, abanyeshure bari basohotse batashe.

Intebe zo mu buryo bwa kijambere zari ziri mwishure, ishure amadirisha yari yuguruye kugirango akayaga kinjire gutyo abanyeshuri bari mwishure bameregwe neza baronka ako kayaga izo ntebe bashobora kwicarako ari babiri canke batatu.

Ishuri ryiza cane ririmwo intebe a zo kwicarako zabana bariko bariga rikaba rishashe isima ryiza.

Inyubakwa itandukanye ifise amadirisha akingiwe n'ivyuma bifasha kugira ngo abana bariko barakinira inyumantibahave bamena ibiyo canke ngo abarindani bahave batoroka basohoke iyo nyubakwa ikaba afise amabara atandukanye hanze yaho hakaba hari ibiti.

Inyubakwa zitandukanye zimwe zubatse neza zaheze zisakajwe n'amabati zindi inyubakwa irinyuma ikaba arinyubakwa y'i gorofa igeretse bakiriko barubaka bataraheza neza imbere y'izo nyubakwa hakaba hari ibiti birebire rwose.

Amashure meza cane afise imiryango isa n'ubururu, uwo muryango wa mbere ukaba werekana ko ari mu mwaka w'indwi, amadirisha nayo akaba yari yuguruye kugira ngo akayaga kinjire abanyeshure ntibasinzire bameregwe neza.

Inyubakwa nzidacane bibaswe 'amabuye n'amatafari ahiye neza ikaba ifise amadirisha atukura n'imiryango nyene itukura hanze iyo nyubakwa hakaba hari igiti gifise amashami n'amabati vyurwatsi rubisi.

Ikibuga kinini cane gitemo amashurwe harimwo n'ibendera ry'iguca uburundi ibendera rigizwe n'amabara atatu atandukanye harimwo iryourwatsi lubisi n'iryera nindi ritukura hakaba hari kumpanda yaho amashure n'ibiti.

Amasomero meza cane ,umuyobozi w'ishure aheruka kubakisha mashasha, akaba yubakishijwe amatafari ahiye cane, akaba yasigishije ibara risa n'ubururu, ku miryango no ku madirisha nyene ,akaba hanze yaciye ahatera amashurwe.

Ikibuga kinini kirimwo ibiti, ico kibuga rikaba rikikijwe n'ishuri. Iryo shuri rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati.

inyubakwa nziza cane isize amabara atandukanye harimwo ayera ikaba gisakajwe amabati atukura hanze hakaba hari ibiti vyiza cane bishaka gusa n'amashugwe zurwatsi rubisi akaba musi yivyo biti harimwo igitungwa c'impene kiriko kirarisha

Ikibuga ciza cane c' umupira w'amaboko kikaba cubatswe imbere y'isomero ryiza cane kaba ri isomero ry'igorofa igeretswe rimwe ryubatse neza cane mu bwoko bwa kijambere impande y'ico kibuga nyene hakaba hari ibiti.

Abanyeshuri bari bicaye impande y'akaguriro barindiriye ko babaha ivyo batumye, bari bashonje bavuye kw'ishure bashonje, baca barahishisha kugirango baronke ico boshira munda, bakaba bari ahantu heza cane.

Isomero ryiza cane ryubatswe mu bwoko bwa kijambere rikaba rifise amadirisha manini menshi atanga akayaga keza hakaba indani hariyo intebe nyinshi n'imeza akaba kwiyo meza haryamyeko ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu kwigirako.

Inyubakwa yubakitswe neza cane ifise amabara atukura, ikaba isakajwe n'amabati yera, iyo nyubakwa ikaba ikikujwe n'amabati akingiye abantu kugira ntibabone indani, n'ibindi biti birebire rwose, hanze y'iyo nyubakwa hakaba hari imodoka.

Inyubakwanza cane ifise ibara itukura ikaba ifise urupanga gkomwokkomaba ati hanze yaho hakaba hari ibiti bitatu vy'amashami mare mare gose asa n'ubwatsi rubisi hakaba hari n'imodoka yera hanze.

Inyubakwa nziza cane, y'ahantu hakorera umurongozi, w'ikomine nziza cane y'ingozi; inyubakwa ikaba yubatse kijambere igeretse rimwe, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo ay’urwatsi rubisi hanze hakaba hateye amashurwe

Inyubakwa nziza cane zubatswe mu bwoko bwa kijambere, zikaba zifise imiryango n'amadirisha bisa n'urwatsi rubisi. Ikaba isakaje n'amabati ya kijambere na yo nyene asa n'urwatsi rubisi, hanze yayo hakaba hateye amashugwe meza.

Ikibuga kinini cane ciza kirimwo abanyeshure benshi cane harimwo abigeme n'abandi b'abahungu bakaba bambaye amashati hejuru yera n'amajipo asa n'umuhondo bakaba bari mu kibuga kirimwo ibiti n'amashurwe.

Inyubakwa za kera zubatswe mu buryo bwa kijambere inyuma yazo hakaba hariho iyindi nyubakwa y'isengero nziza cane kandi ndende ikaba isakajwe nyubakwa n'amabati atukura kikabaye ikikujwe n'ibiti bire bire gose vy'ugwatsi rubisi.

Ishuri ryiza cane, ririmwo indani ikibuga giteguye neza kirimwo utwatsi, kandi iryo shuri rikaba rigeretswe rimwe n'amarangi meza.

inyubakwa nziza cane y'amabara atandukanye harimo ay'ubururu nayandi yera kaba ifise hejuru naho nyenehera hasi naho hakaba hirabura umunyeshure yarikarinjira indani mwiryoshure

Ikibaho kirabura cane gifise buce butatu umwigisha ashobora kwandika kuri kamwe kamwe ahejeja, kandi bagaca bafuta, kandi bakandikako n'ingoa azera kugira ngo abanyeshuri babone vy' umwigisha, ariko barandika.

Inyubakwa ya kera, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo ayatukura, ay'ubururu n'ayandi yera. Hakaba inyuma y'iryo nyubakwa, hari hariho ibiti vyinshi cane birebire vy'amababi asa n'urwatsi rubisi vyiza cane.

Inyubakwayakija mbere y'i gorofa igarutswe kabiri nziza cane, kandi indende ikaba iri imbere y'ibiti vyiza musi y'ivyo biti hakaba hariko imodoka nyinshi z'amabara atandukanye hagati mu kibuga na ho hakaba hari ibendera y'igihugu.

Ikibaho c'irabura ciza cane bakoresha mu kwandikako. Bakacandikako bakoresheje ingwa. Umwigisha ashobora kwandikako imyimenyerezo, ivyigwa canke akandikako ikibazo kugira ngo abanyeshure babibone bose, bose hamwe.

Ishure abana bigiramwo harimwo intebe bicarako n'ikibaho co kwandikako kandi iryo shure rikaba rishashe isima ryiza cane ryirabura.

Ikibuga ciza cane kinini ca kijambere kaba ari kibuga bakiniramwo umupira w'amaboko ,hakaba hari ko harakina abana batandukanye, harimwo abigeme n'abahungu, bambaye impunzu zitandukanye, imbere ya nyakibuga hakaba hari inyubakwa n'ibindi biti.

Abanyeshure bariko bariga imyuga, bakaba bariko bawiga umwuga wo gushona. Harimwo umuhungu umwe yambaye umupira w'ubururu n'abigeme babiri bambaye, umwe umupira wirabura, uyundi yambaye umupira w'urwatsi rubisi.

Ikibaho kinini cane kiri mw'ishuri iryo shuri rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rikaba rishashe n'isima ikomeye cane.

Abanyeshure bambaye imyambaro isa kabambaye amajipo atukura n'amashati yera kaba bari musi y'igiti iciza cane c'amashami n'amababi asana urwatsi lubisi kaba hari mu sico gitie imiduga misi cane.

Ikibaho ciza cane cirabura kigabuyemo mu bice bitatu umwigisha yandikako akoresheje ingwa yera kugira ngo abanyeshuri babibone arandika ku gice ca mbere ahejeje bagafuta akandikako ibindi.

Inyubako ifise amadirisha amenetse, mugabo iyo nyubako ikaba ifise ibintu bikinga ngo ayandi madirisha ntameneke.

Amashure meza cane, ayubakishijwe n'amatafari ahiye neza, akaba afise imiryango y'amabara yera myinshi cane. Ayo mashure akaba arimwo utubuye dutandukanye, akaba afise ikibuga ciza cane abanyeshure bashobora gukiniramwo.

inyubakwa igeretswe rimwe yubakishijwe amatafari aturiye ikabisakajwe n'amabati meza cane kandi ikabifise amarangi yera ameze neza.

Inyubakwa nini cane nziza igeretswe kabiri. Ifise amatafari ameze neza, aturiye. Ifise n'ahantu banikira.

ishure ryiza cane ryitiriwe Umweranda Mishere Umumarayika ririmwo abana bariko barataha.

ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe n'amabati atukura iruhande yaho hari ikibuga kinini cyane

Ishuri ryiza cane, ririmwo ikibaho gicafyeko, canditseko ibintu, hakaba hasi hari isima hakabamwo n'intebe nziza cane.

Abantu benshi cane bari bambaye amataburiya asa n'ubururu imbere bambaye udupira dusa n'umuhondo bari bafise ivyuma vyo kwigirako ibijanye n'amatara.

Abanyeshure bake cane bari bambaye impuzu zitandukanye umwe wese yicaye ku ntebe yiwe imbere hari yo umwigisha yariko arabigisha.

Abantu benshi bicaye mu kibanza cagutse cane bicaye ku ntebe zitukura bambaye udupira twera n'utuntu mw'izosi dusa n'urwatsi tubaranga kandi bose bariko barumviriza.

abantu benshi bakeyi bari bambaye imyambaro isa n'ubururu abandi babiri bari bahagaze bari bicaye imbere y'intebe n'imeza vyariko ibikoresho bakoresha mu gukora amatara

Inzu nini cane yubatswe mu buryo bwa kijambere isize amarangi asa n'umuhondo ifise amadirisha n'inzugi z'ivyuma umuntu umwe yari yegamiye ko.

Umukobwa yambaye inkofero yera ndende akaba yambaye n'impuzu zo gukora ,izo mpuzu zikaba zifise ibara ryera akaba afise n'inrya.

Abantu benshi cane bicaye ku dutebe tumeze neza bari mu nyubako iteguye cane neza cane rwose, bakaba bari ahantu bariko barumviriza ivy'umuntu ariko aravuga.

Umuntu umwe yariko aratwenga yambaye itaburiya yera n'inkofero yera cane afise isahani mu ntoke yarimwo indya zitetse neza.

Abantu batatu bari bambaye amasarubete asa na ubururu bari bafise udukoresho bakoresha mu gupima umuyaga nkuba no mu gupima yuko wokwakira abantu kabica.

umuhungu yambaye impuzu zo gukora zisa n'ubururu hamwe n'inkofero yo gukorana yo nyene isa n'umuhondo umuhungu akaba ariko arubaka inzu akoresheje amatafari aturiye

Abantu benshi bari bambaye amataburiya asa n'ubururu, uwundi itaburiya yera, bari bafise ivyuma vyinshi. Imbere har'icuma kinini cane bariko barigirako.

Abantu bariko barakurikira icikwa abo bantu bakaba bari mu nzu nziza isharije bakaba bicaye no kudutebe twiza kandi dukozwe mu cuma imeze neza.

Abanyeshure benshi bari bicaye mu kibanza kinini cane. Umwe wese yari afise imashini nyabwonko yera, kandi bariko bararaba ibintu bimwe.

Ivyuma vyinshi cane bitonze ku murongo ari vyinshi bakoresha mu kubaza imbaho bagomba gukoramwo ibitanda intebe imeza, ndetse n'ibindi vyinshi bakoresha mu kwicarako.

Abanyeshure benshi bari bicaye mw' ishure mu kibanza kimwe, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe bariko barakurikira umwigisha bafise n'amakaye ku ntebe kandi bicaye neza bariko barumviriza.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, imbere yayo hari hahagaze abantu bane, umwe yambaye itaburiya yera abandi babiri bambaye impuzu zirabura.

Abantu ba tanu bari bambaye amataburiya yera n'inkofero zera n'akabati kari hirya yabo bari bambaye n'udufuka munwa ku munwa.

Abanyeshure benshi bari bicaye mw'ishure umwe yambaye impuzu yera bari bicaye ku ntebe bariko barakurikira umwigisha imbere hari yo imboneshakure bariko bararabamwo.

Umuntu umwe yariko aratwenga yariyambaye itaburiya yera n'inkofero yera yarafise isahani mu ntoke yarimwo ibifungurwa.

Abantu beshi bari bicaye mu kibanza kimwe ico kibanza hirya yaco hariho ibitambaro vyera harimwo ababikira bambaye imyitwikiro.

Inzu nini cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere isize amarangi asa n'umuhondo imbere yayo hariyo utwatsi twiza cane n'amashugwe n'urucekeri rukeyi.

abanyeshure batatu baribambaye amasarubete asa n'ubururu baribambaye udupira twera imbere kandi bariko bariga kubarira impunzu

abanyeshure beshi cane bicaye mu kibanza umwumwe kuntebe yiwe bari bambaye impuzu zitukura abandi zera imbere hariyo umwigisha umwe yariko arabigisha

Umuntu yari yicaye mw' ishure, umwigisha umwe na we yari yunamye ariko aramusigurira, bose bari bicaye bafise imashini nyabwonko bariko barakora.

Abantu bane bari bambaye amasarubete asa n'ubururu, bariko bariga gukoresha utwuma dupima umuyagankuba bongera bashirako n'intsinga ku matara bongera bashira ku mpome.

Umuntu umwe muremure, yari yambaye impuzu isa nubururu, yariko arakoresha imashini ikoreshwa mu kuduza amazi iyavana hasi.

Abantu batatu bari mu kibanza kinini cane imiryango yari yugaye hariho n'imboneshakure bariko bararaba abandi bari bafise itsinga mu minwe.

Abantu benshi bari bambaye amasarubete asa n'urwatsi abandi asa n'ubururu bari bicaye umwe wese mu kibanza ciwe bariko biga gukoresha imashini zishona impuzu.

Ishure rinini cane ryari rifise ibiyo vyagutse imbere yaryo hari abantu bane umwe yariyambaye itaburiya yera abandi bambaye itaburiya zirabura.

Abantu benshi cane bari bicaye umwoumwe ku ntebe yiwe harimwo umuntu umwe yarahagaze uwundi yari mbere hari yo imboneshakure bose bariko barabamwo.

inyubako nini cane ikaba ifise akabuga kameze neza gateguye neza karimu twatsi turemvye nutubuye iyo nyubako ikabise akajamabati atukura

Abantu batatu bari bambaye amataburiya asa n'umururu abandi bari bambaye amataburiya atukura bariko barubaka inzu bakoresheje ivyondo hamwe n'umusenyi.

Abantu bane umwe yambaye itaburiya yera, abandi bambaye impuzu zirabura n'ibirato vyirabura, bari begamiye uruhome n'ibiyo vyera cane

Ishure ri nini cane hejuru hariko igisenge abantu bari bicaye umwe wese ku ntebe yiwe imbere hari yo imeza zitatu zicayeko abantu.

Abantu benshi bambaye imyambaro yera imbere bafise udupfukamunwa ku munwa imbere yabo hariho imeza iriko isahani nyinshi zuzuyemwo bifungurwa.

Umuntu umwe yari yicaye wenyene ,imbere yiwe hariho imeza iriko imashini nyabwonko nawe yariko arayikoresha mu gukora ibiharuro.

Abantu bambaye impuzu zo kwubaka, bariko barategura ukuntu bazokwubaka inzu, bakaba bariko barasigurirwa n'umuntu umwe muri bo.

abanyeshure benshi cane bari bambaye amasarubete asa n'umugina umwumwe imbere yiwe hariho imeza yariko imashini ibarira impuzu zatabutse

Abantu benshi bari bambaye isarubete zisa n'ubururu umumwe yariafise agatebe gatoyi gafise amaguru ane, kandi bariko bariga ibijanye no gukora intebe zo mubiti.

umuntu umwe yari yambaye isarubete yirabura yariko arimenyereza mu bijanye no gutanga umuyaga nkuba abicishije mu ntsinga

Abantu batatu bari bambaye amasarubete asa n'umugina bariko bariga ibijanye no kubaza imbaho bakoramwo intebe n'imeza cangwe ububati.

Abantu benshi bari bicaye mwishure umwe umwe afise ikaye yiwe, kandi yicaye ku ntebe yiwe imbere yabo hariyo umunyamahanga umwe n'umwirabure umwe bari bafise nibee bibuni vy'amazi.

Abanyeshure benshi bari bicaye mw'ishure, umwe umwe wese yicaye ku ntebe y'iwe. Harimwo uwo ariko arakoresha iterefone, ariko nta mwigisha y'ari ari mbere.

Abantu babiri bari bicaye uwundi yariyunamye bari mu cumba ciza cane bari basambuye imashini nyabwonko bariko bariga kuyiteranya ukundi gushasha.

Abanyeshure benshi bari mu kayira bariko bararuhuka mu vyigwa vyabo ; bakaba barimwe bari bahagaze bariko baratera inkuru n'abagenzi babo. Hakaba hariko hararengana n'abandi bigisha, bafise ibitabo bariko baragenda kuruhuka nabo nyene.

Abanyeshure benshi cane bambaye ubufukamunwa, bambaye n'impuzu zisa n'ubururu, bakaba bariko baragira ivyigwa vyabo bijanye n'imyuga, ivyigwa vyo kugira amasandari bakayashona, bakongera bakayakora uko bashaka.

Abanyeshure ba kaminuza y'Uburundi, bakaba bari mu nama batumiwe n'umuyobozi wabo, hakaba harimwo abigeme n'abahungu bambaye impunzu zitandukanye ,abari bambaye ubupira bwera abandi na bo bambaye ubupira bwirabura.

Umwigisha w'umuzungu akaba yarungitswe n'ubumwe bwa buraya arungitswe kugira ngo afashe abanyeshure, abanyeshure b'abarundi kugirango nabo bungure ubumenyi, abanyeshure hakaba harimwo abigeme n'abasore.

Abanyeshure baciye ubwenge, bakaba bariko barigishwa n'umuzungu yavuye hanze azanywe n'umuyobozi wa kaminuza kugirango abafashe kwungura ubumenyi bwisumbirije. Bakaba bambaye impuzu zitandukanye harimwo abambaye impuzu zirabura, abandi zera.

Abantu bari mu nyubako y'ubururu, abo bantu bakaba bambaye impuzu zisa, bakaba bakikijwe kandi n'ibikoresho vyinshi bakoresha.

Abakozi bari mu nyigisho munyigisho z'ibikoresho vy'ingukana bumenyi harimwo amamashini imyabwonko, ariko, ariko barakurikirana ivyirwa vyabo mu kibanza cagenewe ikibanza kaba kirimwo imashini zikwiye zibafasha kuvyiga.

Munama umuyobozi yari yatumiye abanyeshuri b'iwe akaba hitabiriye abigeme benshi n'abasore akaba yahaye ijambo umwigeme yarikarashikereza icyumviro cy'iwe ya umwigeme akaba yambaye ikandi itukura abandi bambaye impuzuyo z'ayandi mabara atandukanye.

Umugore yambaye impuzu zisa n'ubururu n'izindi zisa n'umuhondo, ariko arerekana inyigisho zijanye n'ibintu vy'amatara, akaba yariko aravugira mu gikoresho kiduza amajwi cirabura.

Abanyeshure batandukanye harimwo n'umugisha wabo, bari mu gisata c'imyuga biga ibijanye n'amatara, bakaba bambaye impuzu nziza cane z'urwatsi rubisi bose zisa, bakaba bambaye n'ibifuka umutwe hejuru bisa n'umuhondo.

Umwigisha wicigwa cimashini nyabwonko akaba yariko arereka abanyeshuri b'iwe ingene bayikoresha akaba yambaye ishati yera n'ipantaro y'irwatsirubisi umunyeshure na we akaba ari yambaye ishati yirabura y'imirongorongo.

Umwigeme mwiza cane yambaye impuzu nziza cane z'akazi, akaba ari umunyeshuri yanonosoye neza ivyirwa vyo guteka kijambere, agatekera abantu bari mu manama n'ibindi bintu vyo kudandaza. Akaba yari afise isahani iriko ivyo yatetse.

Abantu bari mu nzu nini cane bakaba bariko bariga ukuntu babaza intebe n'ibindi bintu akaba bambaye impuzu zisa n'ubururu.

Umugabo akuze akaba yambaye inyambaro nziza cane sa n'ubururu n'umwambaro w'akazi akaba sanzwe yikorera akazi k'ububaji ku kubaza ibiti agakora intebe agakora ibitanda n'ibindi mahokazi.

Umukuru w'igihugu ciza cane c'Uburundi arikumwe n'abo bagendana nabo bakorana kaba bayi mu bikorwa rusangi ibikorwa byo kubaka inzu inzu batsokoreramo amanama kugira ngo biborohere.

Abanyeshure ba kaminuza y'uburundi ,bakaba bariko barakurikirana icigwa bariko bagihabwa n'umuzungu mva makungu, yabinonosoye neza kugira ngo babitahure neza, kaba bambaye imipira itukura ,abandi bambaye imipira yera.

Umukozi yambaye impuzu z'akazi, impuzu nziza cane zisa n'urwatsi rubisi, akaba ariko arakoresha icuma cagenewe guhingura amata, kugira ngo amata amare imisi myinshi atononekaye kandi, bayahingure mu bundi bwoko aryohe rwose.

Ibikoresho vyiza biteye igomwe. Ivyo bikoresho babikoresha ahantu hatandukanye, yaba mu gukora imiduga canke mu gukora ikintu c'icuma.

Abakozi bo m'umwuga wo gusudira bakaba bariko barakora akazi k'abo, ko gufatanya ivyuma n'ibindi. Bakaba bakoresha icuma kirekura amasase. Bakaba bambaye impuzu zabigenewe zisa n'ubururu.

Abanyeshuri bari mu biga imyuga bakaba bari ko barakora imyimenyerezo yabo babifashishijwemo n'umwigisha wabo bakaba bambaye impuzu zisa bambaye impuzu z'akazi zisa n'ubururu.

Abamenyereza batatu, bakaba bariko barafasha abanyeshuri mu bijanye no kugura no kugurisha ibintu bakora bacafye canke ibindi bintu bakora bonyene kugira ngo abantu babibagurire.

Abanyeshure ba kaminuza y'uburundi ,bakaba bari bahuye n'umuyobozi wabo mu nama ibahuza, kugira ngo barabire hamwe intambamye bahurana zo mu buzima busanzwe ,hama bazitorere inyishuru.

Abakozi bambaye impuzu z'akazi, abakozi banonotse neza ivyibwa vy'ububaji, bakaba yari karabaza intebe abantu bicaraho bashobora kubaza n'ibitanda n'amadirisha, n’ibindi byose bikozwe mu mbaho.

Inyubako nziza cane yakija mbere irimwo intebe kabairimwo n'abanyeshuri bariko bariga abandi bakaba bari mbere bariko barasigura ivyo bakoze.

abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye ku ntebe zikozwe neza nziza cyane biboneka yuko bariko barakurikirana neza icigwa cabo cya misi yose kugira ngo biteze imbere

abantu bari mu nyubakwa nini cane bariko bakora ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none by'ubushakashatsi harimwo amamashine menshi nyabwonko n'ayandi menshi

umukozi mwiza w'umugore afise icupa ry'umuvinyu akorera mu buriro no mu bumwero akaba yambaye ishati nziza cyane yera

inzu inyubakwa zimeze nk'amashuri nziza cane harimwo ibiti n'ivyatsi bimeze neza bitonze rikaba rishayije neza

Umwigeme ariko arasigurira ibivyigwa abandi bigeme. Bakaba bambaye impuzu zisa bakaba bari mu nyubakwa nini yera kandi nziza cane.

Abana beza cane bafise ibitabo vyo gusoma bari ahantu heza hubakishijwe amatafari aturiye harimwo n'ibikoresho vyo gukina bakoresha mu kwinezereza.

abantu benshi bari mwishuri bariko bariga imbere hakaba hari umwigisha ariko arabigisha ku buhinga ngurukana ubumenyi bose bakaba bari mu nyubakwa nziza cae